tenne misile la'anno manchi maa huwata dandaanno? a/adawu agaraancho b/afantino gashshaanona annuwa c/baatto loosire galino manna d/baalunku dawarote

Tenne misile la'ne maa xawisa dandiinani? a, hodhishshu turizimenna darama b,baadiyyete saada ce'e heeranno manna c, lamunku dawarote.

Tini leeltanno misile maricho xawissanno yine hendanni? A.baadi xagicho B.supermarkeetete mirte C. A nna B dawarote.

Tenne misile la'ne maati yine huwata dandiinanni a, fabirikaho loosamino uduunichooti b,murona laalote c, lamunku dawarote.

Tenne misile la'ne maricho heda dandiinanni? A. Moora B. Daddalo C.looso D C nna D dawarote

Tenne misile la'ne maa buuxa dandiinanni? A. Mannu loosinoricho B. Kalaqonna qooxeessa C. A nna B dawarote

Minu manchi beettira hasiissanno qara hasatto giddo mitto ikkanna sidaamu qooxeessira mine minnannihu haqqunni kinchunni hattono buuyyotenniiti tini misile leellishshannohu kaayiinni haqqunni minoonniha qorqorrote mineeti

Tenne misile la'anno manchi buqqeesira mayi leellanno yine hendanni? A.bubbanni noo giira B. Biifisa c. Kalaqamu qooxeessa D. Baalanti dawarote

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiinanni? A. Baatto loosire galino manna B. Baadiyyete heeranno manna C.daganna maate D. Baalunku dawarote

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiinanni? a) baatto loosire galinno manna b) bunu minenna sagalete mine c) saada allaa'lino manna d) baalunku dawarote

Tene misilera leellano manni maa assanoha lawano ? A,poletiku beeqqo assani nooha B,Maganu mine Magansiranni nooha C,Daddallanni nooha

Tenne misile la'ne maricho buuxa dandiinanni? A. Latishsha B. Kalaqamu jiro C. Dubbo D. baalunku dawarote

Tini misile la'anno mannira maricho leellishanno? A.huucciraancho mancho B.daddalaancho C.A nna B dawarote

tenne misile la'anno manni maati yee huwate dandaanno? a,owaantete b, c,dadaloho c,a nna b dawarote.

Tini misile leellishannohu mnenna biirote horonsi'nanni uduuni giddo mitte ikkitinota masimaru silkkeeti. xaa yannara tenne silkke horonsidhannori mootummate borro minnaati.

hawaasi quchumi giddo buna hidhine angannina sagale hidhine intanni minna addintanni ba'ete, tini misile leellishshannohuno konni quchumi giddo affantannota sagalenna buna daddalanni hoteeleeti.

Tenne misile la'ne maa huwata dandiinanni? A/faashine B/gate qasinanni kankicha C/lamunku daworote

Tini misile maa xawissanno yine hendanni? A/loosire galinonmanna B/quchuma C/hodishsha D/baalunku dawarote

Siccunna badooshshu mittoricho wolu wayichinni badate lowo geeshsha kaa'lanno. Tini misileno leellishshannohu hawaasi quchumi giddo afantannotera burqitu hoteele yinannitera worroonni siccooti.

Tene missilen maricho huwata dandinanni a. faafirikuni b.baadi xagga c.a na b dawarote

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiineemmo? A/raare fulino manna B/mine minanni no manna C/politika D/baalunku dawarote

Tini misile maricho leellisha dandiittano yinne hendani? A,Daganna maate B,Ikonome C,Kalaqamu jiro D,Baalunku dawaro ikkara dandaanno.

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiinanni A. dubbo B. baattote ofolllo gara C. muro D. baalunku dawarote

Tini misile la'anno manchira maricho huwachishshanno? A/biifisa B/doofaarsa C/A nna B dawarote

Tini misile xawissannohu maarichooti? A/daddalu mine B/muuziiqa C/sumuda D/baalunku dawarote.

Tini misile la'anno manchira maricho huwachishshanno? A/dubbu moicho B/kalaqama C/muronna laalo D/baalunku dawaro ikka dandaanno

Tini misile la'anno mannira leellishannohu marichooti A mininna dubbu saada B kalaqamu jiro C quchuma

Tini misile leellishshannohu marichooti yine heda dandiinanni A.Budenna turizime B.Ikkonoome C.Sumuda D.Baalunku dawarote

Tenne misile la'ne maa huwata dandiinanni? A/baadiyyete qooxeessa B/bunu minenna sagalete mine C/gallanni mine D/baalunku dawarote

Tenne misile Maati yine xawisa dandiinanni A.bununna sagalete mineeti B, gallanni mineeti C,amma'note mineeti.

Tenne misile la'ne maati yine buuxa dandiinanni? a, alichaame baatto b, muro c, worichaame baatto

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiinanni? A, muuziiqa B. ikonoome C, A nna B dawaro ikkitara dandiitanno.

Rosu manchu beettira lophote xinttaho yine henddanni hedo addintanni halaallaynate. Tini misile leellishshannohuno mannu rosoho jawaate rosa noositanna rosoho wodancha tuga noosita leellishshanno.

Tini misile la'ne maa heda dandiinanni? a, daddalo b. raare fulino manna c. amma'no d. baalunku dawarote.

Kalaqamu qooxeessi babbaxino coye mitteenni gambba asse amadino. Lawishshaho tini misile leellishshannohu maganu kalaqo ikkino coye gordo, baatto hattono mannu kalaqino coyee siwiila leellishshanno.

Tenne misile la'ne maati yine huwata dandiinanni? a. maala daddallanni mine b. daganna maate c. ikkonoome

Tenne misile la'ne Maati yine buuxa dandiinanni? A,dubbu moyiicho B,buddu sagale C,mininna dubbu saada D,baalunku dawarote.

Tenne la'anno manni maa huwata dandaanno a. Muro b. Quchumu qarqara c. Kalaqonna qooxeesa D. Baalunku dawarote.

Tini misile maricho huwachissa dandiitanno? A. poletika B. maxaafa, C dubbu moyiicho D, baalunku dawarro ikkara dandaanno.

Tenne misile la'ne maricho buuxa dandiinanni A,dubbunna mini saada. B,amma'no. C, poletiku sharro, D baalunku dawarote.

Tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeessu amadinore babbaxxino kalaqamaati. Lawishshaho me'icho, haqqe, kinnanna bushsha hattono manna la'ate dandiinanni kowiicho.

tenne misile la'anno manchi maricho huwatara dandaanno A, giwirinna B, daddalo C, turizime D, baalunku dawaro ikkara dandaanno.

Tenne misile la'ne maati yine buuxa dandiinanni? a) gallanni woyi hee'nanni qae b) kalaqonna qooxeessa d) lamunku dawarote

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiinanni? a. bude b. baattote ofollonna xagge c. kalaqamu jiro d. b nna c dawarote.

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiinanni? a. daddalo b. kalaqamu jiro c. sumuda d. baalunku dawaro ikka dandaanno.

Tini misile lellishshannohu marichooti? A. biifisa B. amma'note mine C. rosu mine D, baalunku dawarote,

tini missele leellishanohu hayyotenni haqqa bonce hiissine gate loosinanni uddunicho loonsoniroti kone uddunicho hooronsinnanihu roorenkanni gatte shuqquninnani yannaraati.

Tini misile la'ne mati yine heda dandiinanni? a. seensille b. giwirinna c. baattote ofolla gara d. baalunku dawarote

Tini misile leellishshannohu saattenna hattono babbaxxitino haanja haqqe kayinse rosu mine biifinsoonni baseeti roorenkanni togo assite biifisidhannori mootummate borro minnaati

tini misile leellishshannohu wedeellu boohaaranno base giddo mitte ikkinoha meda godo'lete zoone yinanni baseeti, tenne godo'le woy boohaaranni mereershira puulete yinanni godo'le halaladunni afantanno.

Tini misile la"annohura maricho Leellishshanno? a) turiziime b) mininna dubbu saada c) hodhishsha d) baalunku dawarote

Tini misile marricho xawisa dandiitanno?A/giwirinna B/hodhishshu turiziime C/dubbu saada D/baalunku dawarote

Tini misile leellishshannohu marichooti yine heda dandiinanni? a) fayyimmate ogeeyye b) rosiisaano c) adawu agaraano d) baalunku dawarote

Tini misile la"annohura maricho buuxisa dandiitanno? a. muuziiqa b. polotika c. ikonoome. d. baalunku dawaro ikkara dandaanno.

tenne misile la'ne maati yine buuxa dandinanni? a. xawoho kowaase la'anni noo manna, b. amma'note mine magansiranni noo mannaati c. lamunku dawarote

Tenne misile la'ne Maati yine heda dandiinanni?A, maxaafa B, gazeexa C,anga gananno mancho.

Tenne misile la'ne maa buuxa dandiinanni? a. kalaqamu qooxeessa b. hayyonna bude c, a nna b dawarote.

Tenne misile la'ne maricho huwata dandiinanni? a) adawu agaro b) hodhishshanna turiziime c) roso d) babbaxxitino ogimma

tini misile leellishshannohu hawaasi quchumi giddo afamannoha iima qolle shoole ijaara ijaarroonni hala'lado mineeti. konni mini giddo babbaxxino daddali afamanno.

tini missile leellishanohu badalate bulleeni gannoni tima shaanunnina maalu ledo ganfe itatte qixeesinoniha tene sagale roorenkanni sidaamu dagga giddo haala'ladunni intanna anfanni.

tini misile leellishannohu qoqorrotenni minoonni mine, hattono haanju kuulinni buuroonniha gallanni mineeti, roorenkanni togoo mini afamannohu quchummate qooxoraati.

Tini misile leellishshannohu mintesinooti baarinna restooraanti yinannita bunanna sagale daddallanni mineeti. lowo manni tenne basera mare hidhe bunana sagale hakiichcho horonsiranno.

kunni misile leellishanohu giwirinnuni loonsena middate illitiinotta gashshete muroti hattono tenne misilera weesenna bunu qacce qacce higge leellanni affamanno

Tini misile leellishshannohu babbaxxino sidaamu qoqqowi giddo afamannoha dubbu kalaqamaati kuni dubbi xaa yannara roorenkanni ajanni daaynoti baalunku qaangeemmote.

Tini misile leellishannohu biinfilleho woy seensilleho horo'sinanni giddonni mitto ikkinoha culku misileeti, roorenkannoi konne culka horonsidhannori afiraammaho yine hendanni.

Sidaamu qoqqowi giddo babbaxxitino amma'note uurrinshubba nooha ikkanna, hakkuri giddoonni mite ikkitinoti kaatolikete amma'no uurrinshaati, tini misileno leellishshannohuno mitte basera leeltannota kaatolikete amma'nano mineeti.

tini misile leellishshannohu babaxitino dubbohonna hattono baadiyete qooxeessira afantannota murote danaati kowiicho tenne misilera leeltannoti ontunna hakkuyi aliti dani murote dani no.

tini misile lellishshannohu hodhishshaho horo'sinanni kaameella giddo mitto ikkinoha roorenkanni kinnanna hattono, jajjabbannare hogowannoha sinotraakete yinanni kaameelaati.

Tini misile leellishshannohu isilaamu amma'no amma'nino meenti sagadanni nootaati. Korkaatuno isilamu amma'no amma'nino meenti labballu ledo mitteenni sagada dichaalanno.

Dagate hasissannoti latishshu loossa addintanni duuchate, hakkuri giddonni tini misile leellishshannohu seessalicho kincho daga kawiinni ka"a harate kaa'litanno doogora worranniha ikkanno.

Sidaamu qoqqowi giddo babbaxxitino muro dani nooha ikkanna tini misile leellishshannohu masinchote yinanni siddooti. Roorenkanni kuni. haqqi baadiyyete qooxeessira afamanno.

tini misile leellishshannohu xaa yaannara woyyaabbino dibbe woy diraamete yine woshshinannita leellishshanno tenne horonsi'nannihu roorenkanni jajjabbu muziiqu minnaraati

Tini misile leellishshannohu xaalla lophitanni nootta woy xaala kaayinsoonnita akuwaatote murooti, tini muro roorrenkanni sidaamu qoqqowira baadiyyete akawaawera hala'laduni afantanno.

Tini misile leellishshannohu mini saada giddo mitto ikkinoha Farashsho horonsire Manchu waasa hogowe doogo haranni noohaati. Roorenkanni mini saada gidfo Farashshu afamannohu Sidaamu qoqqowi giddo alichaame qooxeessiraati.

tini misile leellishshannohu misigaana yinanniha gallanni mine daddallanni mineeti, kowiicho hashiishshirino manni mare daallasa hidhe galanno baseeti

Tini misile leellishshannohu sidaamu budu geerri mittimma gamba yee ficheete ayyaanira mimmito agare ayirrisanno garaati tenne misilera la'nanni Geerri roorenkanni baadiyyete afamanno.

Tini misile leellishshannohu, babbaxitino muro lawishshaho weesete muro hattono aju buni muro babbaxitino sidaamu qoqqowi giddo baadiyubbate akawaawera heedhannotaati.

Tini misile leellishshannohu gorsu giwirinni loonsoonnita timaatimete murooti, togoo giwirinna loonsannihu roorenkanni yannara way noo qooxxeesiraati.

Hawaasi garbi hala'lado garbbanna hattono daga dagge boohartanno base ikkasinni lowo manni hasiranno daafira odoo odeessinanni yanna duuchate konne ikkino daafira tini misileno hawaasi garba odoote shiqinshoonniha leellishshanno

Tini misile leellishshannohu iima higge ka'inota kinnaame baattote ofollo garaati tini baattote ofollo gara lowontanni mannu la"ate hasirannote

Marshi baandete horonsi'nanni Muziiqa giddo mitu xurumbaho, tini misilete iima leelittano beettono marshibandete miila ikkaseti

Tini misile leellishshannohu sidaamu qoqqowi giddo bunu minnanna hattono gallanni base hiissine biifissi'nannirooti. Tenne misilera leellannohu saattunni loonssoonni dadonnninna hattonni babbaxinorinni hiissine biifisi'nannirooti.

Tini misile leellishannohu bunanna hattono intanni sagale daddallanni mineeti, tenne misile giddo mitu mitu manni sagale ite birra baaxxe fulanni nooha leellishshanno.

Faayya heesho heerate yee mannu babbaxxino garinni minesino umosino biifisira hasiranno tini misile leellishannohuno baxxinohunni sagale intanni base biifinse worroonni garaati

Itiyoophiyu gobba giddo afantanno mitte mittente daganna maatera umi uminsa budinna hayyo noonsa. Tini misile leellishshannohu sidaamu daga hiitto ikkite mittimmate gamba yite mitteenni saga'litannorooti.

Yanna yannantenni faashiine kalqete deerinni hala'litanni hadhanni nooti qaangannite. Tini misile leellishshannohuno sidaamu wedelli uddiranno uddano giddo mitte faashinete gomboonnita uddirino wedellaati.

Tini misile leellishshannohu qacce hige quchumunni heeranno dargga fano base boohaarate ikkannohanna mannu buqqeesi haaroonsiranno dargaati.